nirib n ʒɛ tigbani shɛbi ʒɛmi ka shɛba gbaya ban ʒɛya ŋɔ ni yiŋa nyɛla doo o yɛla liga piɛlli ka so jinjam ka ka kurosi o naba ka niribaayi za be sunsuuni be ni yino nyɛla soja o yɛla o yuniƒɔm la so za n baɣi o ha o yɛla chichini liga ka so ijnjam sabinli

La sabinli n tam teebuli zuɣu ka bindirigu bɛ dinni bindirigu ŋo mii nyɛla boraadɛ dibanahi ka sitiw gba bɛ dinni ka zaham yurisa yurisa bɛ dinni ka gala dibata bɛ dinni ka manʒa gba bɛ dinni

niraba n piɛ foolii chɛni ŋɔ ka do so zaŋ taawul piɛlli pobi o zuɣu ka nyaɣa baaji o mii yɛla liiga sabinli ka do so gba vuri baaji sabinli tingbanni ka bia bɛ bi nyaanga bia ŋɔ yɛla liiga sabinli ka di nuu nyɛ zaɣ piɛlli

Niraba n tam stɛji zuɣu bi ni yino yɛla liiga sabinli ka di ka boɣari ka o so skɛti buluu ka booi booi fulaawɛs di puuni ka do so ʒɛ o nyaangi ha doo ŋo gba yɛla chinchin liiga di mini di jinjɛm ka o gbubi maikiro foon o nolini di zuɣusaa nyɛla zaɣ buluu ka di nolini nyɛ zaɣ sabinli

jɛnli puuni n boŋɔ ŋɔ ka saƒɔ nim dondoya sajara nim dondoya ka wulin kapɛtɛ ka aƒɔ ʒɛya ka chin wuhiri niriba bɛnshɛgu ka di bɛ bodɛ zuɣ' ka niriba kuli muɣimuɣ' bi maŋa ka so chichina ka di nyɛ zaɣ' pɛilla

Doo mini o bia n ʒi teebuli gbuni n diri bindirigu teebuli ŋo zuɣu pileet piɛlli tammi ka bindirigu bɛ dinni ka gilaas gba tamya ka kom biɛ dinni bia maa zaŋla bindirigu n niŋ o ba nolini ka o ba dee n nyiira ka kpa ninkpara

Dabba ata n ʒɛya bi niraba ayi yɛla liiga dozim ka yinga nyingolini booi zaɣ buluu ka yinga pili zipiligu tankpaɣu ka di booi booi dizuɣu bi niraba ayi gbubila pai ka bi nyaanga ko daɣari doya ka mori gba biɛni ka tihi ʒɛya tihi ŋo shɛli nyɛla kpaakpa tihi

Polinsi nima ayi n-zaya ka sooja gba za m-pahi bɛ zuɣu sooja ŋɔ gbubila marafa o nuu ni ka zaŋ tan'vakahali pili o nyee ka pili zipiligu ka soojanima maa yiŋga za kpaŋ ha o gbubila foon'ʒee o nuu ni ka gba niŋ noosi maaki.

zilijigi naba shɛɛ zilijinima dɛdɛbaanahi n ʒɛya ka niriba chɛna ban chɛna ŋɔ ni yino nyɛla paɣ' o vurilabaagi ka di zuɣ' booi zaɣ' ʒiɛ o mi yɛla nɛɛm sabila ka so jinjam sabilinli ka paɣ' so do so gba ʒɛ o yɛla liga piɛlli ka gbabi baagi sabinli

Namda nima namda nim maa mii zaa nyɛla kom balibu kam di shɛŋa zuɣusaa nyɛla zaɣ piɛlli ka shɛŋa zuɣusaa mii nyɛ zaɣ vakaɣili ni zaɣ ʒiɛ ka nabikiins nim gba biɛni nabikiinsnim ŋo nyɛla kom balibu yoogi ka namda nim bɛ di gbunni balibu ka di nyaanga ha katawiya zaɣ dozim

Sarati n niŋ palli zuɣu loori shɛŋa din nyɛ sarati ŋɔ zaa wurim wurimmi di yinga nyɛla zaɣ piɛlli ka loori shɛŋa gba tam palli ŋɔ zuɣu di shɛŋa nyɛla zaɣ piɛlli ka loori karili ʒɛya di nyɛla zaɣ ʒiɛ ka di pili kanopi buluu di duli mɔri biɛni ni tihi

Salima gbibu shee ka nirab gbi boɣa bɛ di puuni ka do so tam kunkun zuɣu o yɛla liiga piɛlli ka so jinjɛm piɛlli ka nyaɣa baaji sabinli ban bɛ tandi ŋo ni shab yɛla liiga buluu ka piri wolatin buuti ka so gba biɛni o pilila zipili sabinli ka gbubi pai o nuuni

Doo n ʒɛ shitoɣu nolini o yɛla chinchin liiga ka so di jinjɛm o gbubila baaji ʒiɛ o nudirigu ni ka piri namda ʒiɛ o mii pilila zipiligu ka kpa ninkpara ka o luɣuli kirɛt nik ƶɛya ka gilaas nim bɛ kirɛt nim ŋo puuni

Paɣa n-ye liiga piɛlli m-pa sari piɛlli n-ʒi kuɣu zuɣu ka bɛ zaŋ tampiɛlli pa kuɣu ŋɔ zuɣu o tooni o yarigila sɔŋa sɔŋ ŋɔ mi nyɛla zaɣ'vakahili ka di booiboi zaɣ'piɛlli ka kurupootu zaya ha kurupootu mi peentila zaɣ'piɛlli.